abantwana bebanga laphansi balethuba lapho abaphuma khona lababalisi babo bayedlala imidlalo etshiyeneyo phandle lokhu kuqakathekile ngoba laba bantwana bafunda ngokudlala imidlalo

UHulumende sebuye lohlelo lokuphekela abantwana besikolo sebanga laphansi ukudla. Lokhu kwenzelwa abantwana abanye abasuka ezimulini eziswelayo.

Abantwana abancinyane abemfundo yaphansi i-nursery kufanele baphiwe izithombe zokuyadlalisa esikolweni.

Abantwana abancinyane abasezifundweni zaphansi ezigoqela I nursery. Kumele iskhathi ezinengi basiqede befunda bedlala, ngoba bengekenelisi ukufunda bebhala.

abantwana bebanga laphansi bayakuthakazelela kakhulu ukuyayenzela izifundo zabo ngaphandle kwendlu yokufundela lokhu kubenza babe lentshukuntshu yokufunda

Abantwana besikolo abebanga laphansi bafunda ngemidlalo etshiyeneyo. Njalo bafunda ngokubona langokubamba. Nxa ubafundisa ngezitho zomzimba yabo kumele bebambe ukuthi bebone ukuthi ukhuluma ngani.

Abantwana bebanga eliphansi bahlezi phansi phandle lombalisi wabo, phela laba bafunda ngokudlala imidlalo etshiyeneyo.

Kundawo ezinengi zemfundo yebanga laphansi e-Primary. Abantwana bayadinga ukuncediswa ngezinto ezifanana lamayunifomu lezicathulo ukuze bahambe esikolo labo bececile.

Abantwana bebanga laphansi, bayajabula kakhulu nxa sekuyisikhathi sabo sokuphumula. Ngoba sebekwazi ukuthi sebezathola ukudla, njalo benelise ukuyadlala imidlalo etshiyeneyo. Baphumuze ingqondo zabo.

Izikolo zakulezi insuku sezithuthukile. Sezifundisa bonke abantwana ngokufanayo. Sokulezikolo ezifundisa abagogekileyo, abangaboniyo, abangakhulumiyo labo befundiswa ukubala lokubhala.

Kuqakathekile ukuthi ababalisi abafundisa abantwana bebanga laphansi babadwebele imifanekiso kumagwaliba ngoba lababantwana bafunda ngokubona.

Ukuthola izigqoko zesikolweni ezilungi.....eziqondileyo, kuyayenza umntwana omncane, osemfundweni yangaphansi, akhwabithele ukuya esikolo, lokufunda.

Imfundo yebanga laphansi isithuthukile nanko sibona indawo zokufundela sezithuthukisiwe lazo sekulendawo zokuhlala lendawo zokubhalela ezeneleyo abantwana bonke ukuze ukufunda lokufundisa kubelula.

Kuqakathekile ukuthi ezindaweni ezinjengezikolo kube lamagabha lapho abantwana abalahlela khona ingcekeza ingagcwali yonke indawo nje.

Abantwana bemfundo yesigaba saphansi ePrimary, bayafundiswa ngendlela imuli ezime ngayo bedwetshelwa lemifanekiso emidulwini

Abantwana bebanga laphansi balombalisi wabo bahlanyela izihlahla. Umbalisi ubafundisile ngokuqakatheka kwezihlahla lezi ukuthi zisinika umoya wokuphefumula.

Abantwana bebanga eliphansi bafunda izinto ngokubona imifanekiso ngakho kuqakathekile ukuthi ababalisi balabo bantwana badwebe phansi emagwalibeni.

Ezikolweni zebanga laphansi kulendawo lapho okugcinwa khona amabhuku atshiyeneyo. Abafundi abafuna ukubala balakho ukuhamba endaweni lezi bayeboleka lawo mabhuku.

Abantwana abafunda kubanga eliphansi, iPrimary bayaphiwa isikhathi sokuyadlala phandle ngesikhathi sokuphumula ezifundweni zabo.

Abantwana nxa besenza izifundo zabo zescience kufanele kubelombalisi ozananzelela ukuthi abambi imithi eyingozi kumbe ukudlalisa igasi engabangela umlilo

Abantwana bemfundo yebanga laphansi iprimary, kumele behlale benakekelwa bekhangelwe ngabo kuyingozi ukuba tshiya bebodwa kungela muntu omdala obakhangeleyo.

Insiba zokubhala zabantwana abancane abe phuremari zihlala esikolweni zigcinwe ngababalisi ukuze abantwana bengazilahli.

Abantwana abakumfundo yesigaba sakuqala kumele babe lezikhwama sokuthwalisa ingwalo zabo zokubala.

Abantwana bemfundo yaphansi bakhululekile kakhulu nxa bengaphandle kwesikolo, uyababona begijimisana bedlala njalo imidlalo etshiyeneyo.

Esikolo kumele kube lezindlu zokufundela ezeneleyo. Ukwenzela ukuthi abantwana bathole indawo yokufundela

Izindawo lapho okufundela khona abantwana abancane abebanga lenesari uhle uzibone emiduli yakhona edwetshiweyo laphendwa kuhle yafakwa opopayi

abantwana bebanga laphansi ngesikhathi sabo sokuphumula bayadlala imidlalo etshiyeneyo abanye ngabadlalo ibhola abanye ngabadlala imigido etshiyeneyo

Uhulumende uyagqugquzelwa ukuthi aphucukise izakhiwo zabantwana bemfundo yaphansi , ukwenzela ukuthi abantwana bakhwabithe ukufunda.

Izikolo zemfundo yaphansi lazo sezilawo amalabhorithori alemitshina eminengi ephucukileyo eyakulezi insuku ukwenzela ukuthi abantwana bayisebenzise ukwenza ama investigations atshiyeneyo.

Esikolweni semfundo yebanga laphansi kulezindlu lapho ukuhlala khona abaphathi besikolo, okuyikho lapho abasebenzela khona ukuqhuba umsebenzi wesikolo.

Abantwana besikolo sesigaba saphansi eprimary kufanele bafakwele amatafula lezitulo zokuhlala lapho abazabe behlala khona bebabili kumbe bebathathu.

Izikolo kumele zibe lamabhakane phandle abhaliweyo ibizo lesikolo lebizo lendawo, lenombolo zocingo zesikolo.

Izindawo zokufundela imfundo yaphansi seziphucukile njalo nsukulezi sokutholakala lamanzi eduze ukuze indawo ihlale ihlanzekile njalo labantwana bathole amanzi ahlambulikileyo

Wonke umntwana ulelungelo lokubana azuze imfundo yebanga laphansi elakuqala kungakhathelekile ukubana uyazuza kumbe uyathola kulilungelo lakhe.

Kulezi unsuku abantwana sebefundiswa lemisebenzi yezandla ezikolweni. Lokhu kwenzelwa ukuthi lanxa bengasaphumelelanga ezifundweni zabo, babengabantu kusasa.

Abantwana bebanga laphezulu bahlukile kulabantwana bebanga laphansi, ngoba bona ubabona ngamayunifomu abo ahlala ehlanzekile.

Izinsuku lezi bakhona abafundi asebefunda ngokuhlolwa kwezinyamazana zemakhaya ezigoqela inkomo lembuzi ukwenzela ukuthi lazo zithole impilakahle eqondileyo.

Abafundi bemfundo yebanga laphezuu ngalezinsuku sebefunda lula ngoba befunda besebenzisa imitshina egoqela amakhompiyutha.

Abafundi besigaba saphezulu, esecondary, bafunda ngokuphathwa kwezinyamazana. Lapha befundiswa ngokuphathwa kwebhiza. Besebenzisa imitshina.

Izindlu zokufundela ezabantwana bebanga laphansi enusery uzibona ngokuceciswa emdulwini ngamagwaliba amahle kakhulu alemifanekiso elemibala etshiyeneyo.

Abantwana bemfundo yebanga laphezulu esekhendari bafunda besenza umsebenzi wezandla, umsebenzi wokufu yenza umfanekiso wendlu beyenza ngamaphepha langamaplanka.

Ngesikhathi sokumemetheka komkhuhlane ogoqela I Corona. kwaku qakathekile ukuthi abantu bahlale bevale amakhala lemilomo. Ukuze bengabambi umkhuhlane kumbe ukuze benga memethekisi umkhuhlane.

Abafundi bayafundiswa imsebenzi yezandla efana lokuthunga. Lokhu kuyabanceda ngoba bazabakwazi ukuzenzela lapho sebekhulile.

Abafundi besigaba saphezulu bafunda ngokusebenzisa imitshina yakulezi insuku, njalo nxa befunda kumele bafunde begqoke izigqoko ezifaneleyo ezokusebenzisa leyo mitshina.

Abafundi abafunda besenza imisebenzi yezandla, bayazwisisa ngcono kulalabo, abafunda besebenzisa izingwalo. Bebhala lokubala.

Kumfundo yebanga laphezulu kulezindlu ezihlala izingwalo lapho abafundi abahlala khona lapho bedinga ulwazi bebala izingwalo.

Imfundo yebanga laphezulu isiyenzwe yabalula njalo isiphucukile .Nanko abafundi sebefunda besebenzisa imitshina egoqela amakhomphuyutha ukuze infundo yabo ibelula.

Abafundi kulezi nsuku bayafundiswa ngamathuba abangaba lawo lapho beqhubeka ngemfundo yabo besiya phezulu lokhu kwenzelwa ukuthi lapho befunda befunde bekwazi ukuthi bazakwenzani beqeda isikolo

Kumfundo yebanga laphezulu akusafundwa izifundo zengwalo kuphela. Kodwa abantwana sebefundiswa lemisebenzi yezandla.

abantwana besikolo yebanga laphezulu bahlezi endlini yokufundela indlela abahleziyo ngayo omunye lomunye yedwa etafuleni yakhe iyatshengisa ukuthi yisikhathi sobhubhqne lwekhovidi 19

Kuzifundo zebanga laphezulu elesekhendari. Abantwana kulezi insuku sebefundiswa imisebenzi yezandla efana leyokupheka ukwenzela ukuthi babe lekusasa elihle. Bekwazi ukuzisebenzela.

Indlu yokubhalela umhloliso esikolweni lapho okufakwe khona amatafula lezitulo lesikhathi esifakwe emdulwini.

Ukusetshenziswa kwemitshina. kubafundi abesecondary, kuyanceda kakhulu. Ngoba basuka esikolo, belolwazi olujulileyo. Njalo bekwazi ukusebenzisa imitshina.

Wonke umntwana ulelungelo lokufunda. Loba ekhubazekile. Ulalo ilungelo, lokubana ahambe esikolo, ayefunda labanye abantwana.

Abafundi ezikolweni nsuku lezi bayaphiwa okokudla ukuze bafunde bedlile njalo bakhwabithele ukufunda.

Uhulumende uyakhuthazwa ukuthi athengele abantwana besikolo sebanga laphezulu, izitulo lamatafula ayeneleyo, ngoba laba bantwana uthola behlezi nzima beminyene.

Leli libhakane elisendaweni yase Bhuthare elitshengisa ukuthi isikolo sebanga laphezulu sitholakala ngaphi, njalo sikhatshana okungakanani.

Izindlu zabantwana zokufundela kufanele kube yizindlu eziyakhwe kuhle njalo kumele zihlale zihlanzekile ukwenzela ukuthi abantwana labo bakhwabithele ukufunda.

Izindlu zokufundela zansuku lezi ezemadolobheni sezisakhiwa zisiya phezulu ukuze abantwana abanengi bekwanise ukufundela endaweni eyodwa.

Kusigaba semfundo yaphezulu esekhendari, abafundi bafunda ingwalo eziningi ezigoqela inombolo, ukubala, lokubhala.

Abafundi ezikolweni ezitshiyeneyo sebephekelwa baphiwe ukudla, lokhu kwenzelwa abantwana abasuka ezimulini eziswelayo ukuthi labo bathole ukudla esikolo

Abantwana bebanga laphezulu abayenza izifundo zokuphenya ezesayensi ubabona ngokugqoka amajazi amhlophe lokokuvikela izandla

abafundi abakubanga laphezulu balalo ithuba lokuphatheka kwezemidlalo kumicintiswano lapho abancintisana khona lezinye izikolo eziyabe zisezindaweni eziseduze

Insuku lezi ababalisi sebefundisa lula .Ngoba befundisa besebenzisa amacomputer lapho abathola khona ulwazi ebulenjini .

Imigwaqo edlula duze lezikolo kufanele kudwetshwe imizila .Imizila leyi iqakakathekile ukwenzela ukuthi abantwana besikolo kubeyikho lapho abadlula khona bengaphanjaniswa ngezimota lokuvikela izingozi zezimota

Abantwana besikolweni abemfundo yebanga laphezulu esecondary bahamba bethwele izikhwama esiya ezikholweni izikhwama leyi ziyabe zilengwalo lakho kwonke okokusebenziswa esikolweni

Abezempilakahle bayenze umkhankaso wokuvakatshela abantwana bezinga laphezulu bebafundisa mayelana lokuthatha izidakaminzwa.

Kulilungelo lawo wonke umntwana ukuthi athole imfundo. Imfundo iqakathekile kakhulu emuntwini. Imfundo iyamgoqa umuntu imbumbe abe ngumuntu olobuntu ebantwini.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abangamankazana bafundiswe ngotshintsho olwenzakala emizimbeni yabo sebesuka ebangeni lokuba ngabantwana bengena ebangeni lokuba ngomama.

Ngensuku zanamhla izikolo ezinengi zemfundo yebanga laphezulu (esekhendari), sezifakwe isamende phansi ukwenzela ukuthi kungabi lothuli olungaphazamisa abantwana njalo ludale imikhuhlane.

Kusigaba semfundo yaphezulu kulezi insuku abafundi sebefundiswa imisebenzi yezandla egoqeda ukubaza ukuze babe lekusasa elihle bakwanise ukuzisebenzela.

Kumfundo yebanga laphezulu leSekhondari bayafundiswa okunengi okugoqela ukhlabela lokwenza imidlalo .Lokhu kwenzela ukuthuthukisa amathuba abo lapho sebeqedile isikolo.

Izithwalangwalo ziqakathekile kakhulu ebantwaneni besikolo ngoba balakho ukuhamba bayeboleka amabhuku bebale ngalokho abafuna ukukudingisisa.

Esikolo emidulwini kufanele kube lemifanekiso eminengi egoqela amabizo lezindlu njalo lemibhalo ekhuthazayo abafundi ukuthi bakhuthalele ukufunda.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso wokufundisa intsha mayelana lendaba zokuya emacansini. Babafundisile ukuthi kumele bezivikele njani ukuz bengatholi imikhuhlane etholakala ngocansi.

Imfundo yalezi insuku isiphucukile. Abafundi sebefunda bebuka imifanekiso emdulini, bebuka eminye kumabonakude, eminye beyithatha ebulenjini.

Kulenhlelo zikahulumende ezinengi ezihambisa abantwana emakolitshini zibabhadalela imali yokufunda zibanikeza lokokuncedisa ezifundweni zabo.

Kumfundo yebenga laphezulu akusela sindingo sokuthi abafundi bathwale igwalo ezinengi sebefunda bebona kumabona kude.

Izakhiwo zemfundo yaseyunivesithi uyazibona ngokwakhiwa kwazo ngobunono obuphezulu lokuhlanzeka kwazo phandle kulotshani obuqunywe kuhle.

Izindawo zokufundela ema yunivesithi uzibona ngokuhlanzeka. Zilamaluba amahle phandle lotshani obuqunywe kuhle balingana.

Kulezi insuku wonke umfundi webanga laphezulu kumakolitshi kuqakathekile ukuthi abe lomtshina wakhe ikhompiyutha ngoba imfundo isitholakala ebulenjini.

Abafundi abafunda emakolitshini kumele baqale baqeqetshe kuzifundo zabo zemfundo yaphezulu eyesekhondari ukuze benelise ukuthola izindawo emakolitshini.

Kulezi insuku ezikolo kakusafundwa ukubala amabhuku kuphela. Kodwa abantwana sebefundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Engabancedisa kusasa.

Omkhulu we university of Rwanda, ubebhoda lesikolo ebuka imisebenzi, eyenziwa ngabafundi abaqeqetsha kuzifundo ze science.

Ngokwanda kolwazi lwe thekinoloji iziphalangwalo ezinengi azisasebenzisi amaphepha sekusetshenzisa amabhuku ayabe efakwe phakathi kwamakhompuyutha

Kuzindlu zokuhlala kunfundo yebanga laphezulu emakolitshini abafundi bahlala endlini eyodwa bebanengi omunye lomunye uyabe eleyakhe indawo yokulala

Amakolitshi amanengi alendawo eziyakhiweyo ezokudlela, ngesikhathi lapho abafundi bephumula ezifundweni zabo.

Imfundo yakulezinsuku ayisafanani leyakudala. Kulezinsuku ngokwanda lokuphucuka kwethekhinologi abafundi sebefunda besebenzisa ama khompuyutha.

Lelibhakane lisesikolo saphezulu eyunivesithi litshengisa ukuthi izindlu zokufundela ezitshiyeneyo zitholakala kuyiphi indawo.

Imfundo yemakolitshini isithuthukile ngalezinsuku ngoba abafundi sebefunda bebuka imifanekiso kumabonakude akusafani lakudala lapho ababefunda bebala emabhukwini kuphela khathesi sebelamathuba okubona imfanekiso kumabonakude.

Kumfundo yebanga laphezulu lemakolitshini. Kuqakathekile ukuthi izindlu zabafundi zilungilungiswe zihlanzeke. Abafundi bethole lapho ababeka khona impahla zabo.

Ezikolweni zemfundo yaphezulu sekulezindlu ezilungiselelwe ukuthi abafundi abasuka endaweni ezikhatshana bengahlala kulezo zindlu.

Izakhiwo zasema-Kolitshini ziyakhiwe za-zabazinhle kakhulu, njalo kulezindawo phandle ezilemithunzi ezokuhlala abafundi lapho besidla, njalo bebala.

Emakolotshini bayathakazelela usuku lwezisebenzi. Lokho kwenza abafundi labo bethakazelele lolo suku ngoba labo bezakuba yizisebenzi emnyakeni ezayo.

Izindlu zokufundela ezebanga laphezulu eyunivesithi uzibona ngokuhlanzeka, langemitshina ephucukileyo ephakathi, lezitulo zakhona.

Izindlu zokufundela eYunivesithi ziphucuke kakhulu azifanani lalezi ezabantwana bebanga eliphansi. Ubona ngama khompiyutha lezitulo zakhona ezihlelekileyo.

Imfundo yasekolitshini isithuthukile. Sokule zindlu zabafundi zokuhlala ukuze abafundi abavela endaweni ezikude bathole indawo zokuhlala eduze

Ezindlini zokuhlala emakolitshini kuyabe kulendawo zokufaka izigqoko lendaawo zokufaka izikhwama, lendawo zokufaka izingwalo zokubala.

Uhulumende uyakhe izindlu zabafundi bebanga laphezulu e university lokhu kuzasiza labafundi abasuka endaweni ezikhatshana abafuna ukubuya bezofunda kuleyo university

Kusgava semfundo yaphezulu ezindlini ezihlala abafundi kufanele kube le ndlu kumbe indawo yokubalela lapho abafundi abazabalela khona